Indawo yokufunda yandise ukubonakala ngemiduli lezindlu ezakhiweyo zalandelana leyo ndawo ijayele ukutshenziswa ngabantwana besikolo ukuze bengagodoli , benganethwa lizulu njalo befunde bekhululekile.

Imfundo yangaphansi lez'isuku ibuye lento okubizwa kuthiwa yithekinoloji. Abantwana besikolo basebenzisa okubizwa kuthiwe ngama laphuthophu, okuze bathole imfundo yabo.

Indawo esesikolo engaba ngumduli lapho okufakelwa khona imikhankaso, okufakelwa futhi imilayezo lama time table abantwana besikolo lamatitsha.

I test ebhalwe emdulwini eka unit 6 ekhuluma nge "Sonnet and Rhyme" ngesilungu ibhalwe mhlaka 13 kunguNhlolanja ngo 2025.

Abantwana beskolo abagqoke ama uniform, ama blouse abo amhlophe nke ,iziketi zabo zilithanga ,amasokisi abo amhlophe izicathula zabo zimnyama tsu ,kulomama odlulayo ongaba ngumbalisi wabo ngoba kagqokanga I uniform

Indawo zokuhlala lokubhala ezitholakala esikolo, ezibizwa ngokuthi ngama desk. Zilendawo futhi yokufakela amabhuku ngaphansi kwendawo yokubhalela.

Le yindawo yokufundela. Kungabe kufundela khona abantwana abasezingeni elibizwa ngokuthi yi Secondary School. Le indawo ibizwa ngokuthi, "College Saint Jean".

Kulamaqembu amabili amelele ukudlala ibhola lokuqaga elezandla elibizwa ngokuthi yi volleyball

Indawo yokufundela okuthokala khona abantwana abangaba leminyaka eyisitshiya galombili kusiya phezulu, leyi indawo kufundela khona abantu asebeqedile okubizwa kuthiwa yi o'level khona kuse yunivesithi.

Indawo yokufundela ephezulu kwenye yonke imifundo ebizwa ngokuthi yi University eye Rwanda kodwa eyama khatholika.